Minenna, minenna gallanni mine mineho yineemmohu giira giidhineemmowa saada galtannowa ikka dandaano gallanni mineti yinnannihu gallanni mineti yaate.

hodhishshaho yineemmohu ee kalaqunnina mannu kalaqeewori no yaate kalaqamunni afi'neemmori harrete eee gangote, farashshoho kayinni kalaqote afi'neemmohu kaameelaho yaate babbaxewore hodhisaahu manna hodhisawohu wole wolereno hodhisawo

Owaante, owaantete yineemmoti rosunnino ikko fayyimmate mininni afi'neemmota daddalu basennino ikko babbaxxewiichinni afi'neemmota owaante yinanni.

Kalaqonna qooxeessa, kalaqo yineemmoti kalaqamunni afi'neemmo jirooti yaate haqqe ikko waa ikka dandaanno, ilaala tullo ikka dandaanno, qooxeessa yinayihu ee

owaante owaantete yineemmoti babbaxewo basenni afi'neemmote yaate daddalu basenni ikko rosu mininni ikko qoleno fayyimmate mine hattono babbaxewowichinni horote afi'neemmore owaantete yinanni